Naboone ango bayombekha tsinzu, tsinzu bakhupa kamabbati babyala bisaala khundulo, kamabati kamawanga, bakhukhupakho plasta ta bayombekhesa kamatofari, kamatofari busa lidoyi busa lingata, ango akhukali

Nabone basani barere awo i'meza bali khukulisa kamatore kawe balimukhatale ate bekhale khufomu, umwana wemikhile awo ne tsingato barere awo tsimali bali mukhatale mukari barerekho ne kamaru khungaki umusani umulala wemikhile khushipande

Naboone bakhasi ni khulukuto basutile tsinku bali khutsa mushikona mushisali bamakhurenya tsingu tsabwe bali khutsa ingo umulala akwarire ileso shangaki she bulu, shemwalo simali basutile tsingu tsabwe bali khutsa ingo.

Bakhasi bama khwama khusinga tsingubo betyukhile balikhu tsa ninatso ingo nenga bali khulugudo bashili khwambukha shanjelekha ta ni tsibafu tsifanana

Ano nabone imbwa ba iliko shidole kungaji iyegamoya ate ili mumakalamba ku bunyasi yasililile ibone umuntu uweza nenga bajigwatisa shidole.

Hano babyala eha babyala bisaala bikali nenga byosizana bilikho byagurini hasi hakumali kamasafu konyene niko kaliko pamo shishindu shishiimo ta nenga khungachi byogurine hasi bimali

Naboone bayombekha tsi'nzu tsingali ate naboone ne kametsi kalimo, ifula ate ili khukhupa, tsi'nzu tsene tsili tsingali, tsindala kamabati kamawanga ne kamamali.

Naboone mukhatale babana balimo basungile tsinanga, umusani ali ne gali yewe ali khusindikha ni bakhasi bali inyuma bali khukana khu muwamba, bali mukhatale mukari.

Umukasi ali kukupa ingoma abantu bemikile tsindulo basilile byesi alikhukhola nenga likhukhupa i'ngoma yewe babandu bemikhile khundulo bali khurekersa byesi arikhukhapa.